"Hoto sare"sare mai ɗo tarni be mahol. Mahol mai ɗo mari pila dengol ɗo mari bob hite den ɓandu mahol mai bo ɗo takki be tayis ɗow mai bo ɗo fauni be paune.

Himbe duɓbe be do wa’i kekeji be do hufni kufneji ha ko’e mabbe do wati rigaji daneji sallaji baleji be do dilla.

Kwali lekki ha ɓandu kwali mai don hotohim be dido don bindi bindi bodeji bedo naftira be lekki gam be yara be banjamu.

Tumatur duddum, nonde tumatur mai bodejum, bido nyama tumatur, bedo naftira tumatur musamman ha defugo hako.

Mahol kowaagol sare, ha kombi mahol mai, ɗon flawa. Flawa mai ɗo waɗi kolo ɗiɗi, girin be ɗon boɗeejum. Seɗɗa nder mai ɓandu mahol mai bo pila mai ɗo mari tails. Dou mahol mai ɓe ɗo waɗi jamɗe.

Leeso, Leeso may ɗo we'iti, don filo gudaa tati ha dow leeso may. Ɓe ɗo aftira bee Leeso may ngam ɓe waala ɓe siwta, koo ma ɓe waala ɓe ɗaana.